how person fit plan ehm day for just five minutes, e de very simple as you fit plan your day say, as you wake up from sleep you plan the things wey be say you go do for that particular day or you fit do am say, the other day before you de sleep na ehm you go take write wetin you go do so that as you just wake up na the things them wey you write wey you wan do you go just do you fit go carry you need carry small paper or you fit use your phone take write am you go come write things wey you need to do from like say seven o clock when you wake up till like say seven thirty take do prayer then do small exercise on top of bed then from that seven thirty to like say, eight or eight thirty you go come write am say you go use am take do house work, maybe wash plate then from eight thirty to say around that kind nine that his thirty minutes you go use am take waka go reach your working place that's if you de go work then from nine wey you take reach work till like four wey you take come back you go de work then when you come back you go come write the ones them wey you go do for evening, you go need eh cook, if you wan cook come prepare for the night like that then when you de write all this ones so, if as you de do the one wey you no write de go you come remember say, hah! you suppose do something you still write am down say hah! remember to write am down for small this thing, for paper. so na so they take de plan person day.

The game wey dem dey call Ayo, how dem take dey play am na say you o e dey get board but person no get the board, e fit use e leg take dig ground. Dig hole for ground. Go dig six hole for ground for e side, six for e neighbour side. Na two people dey always dey play the game. One pesin no go fit play am. The game no go sweet like dat, na two people. We go dig six hole for your side six hole for the other person side. Na im be twelve. You go con put four four stone for inside all the six hole. Four four stone na im go dey inside. Den you o con dey pick am. You go choose anyone. If na your turn to play na for your side n aim you go pick. If na the other person own, na from im side e go pick. The game be sey, you go pick the stone, as na four you go put am one, two, three, four. From the hole wey you pick, the next hole na im you go take start to dey put am just like dat. um the last one where the last one, if last one stop for empty dis thing, you go leave am. If e stop for your neighbour side wey get seed, you go come pick am, con continue to dey share am like dat round. Den you know sey na four four dem use take start the game. If you don start, you con create another four from scratch the place empty, you con re-create another four, you go collect am. Na im mean sey for dat round na you win for dat round. You o con collect dat one. Den you o con, na so una two na to con continue the game, continue the game. The person wey go pick, gather the plentiest seed, na im be baba. Na im win.

As human being wey we be so, we no suppose to dey compare ourselves with other people in a way wey be sey e no good for our body. E get the way we fit take compare ourselves with person wey go favour us. We fit say ha! dis person, how dis person take dey do am? wey e take dey make maybe sey e dey make like fifty thousand naira everyday. Ha! i for like dey like dis person oh. Na wetin i go fit do? You dey ask yourself all dos kind question. You dey try know wetin the person dey do mey you for, if na wetin you fit do oh. You fit do, you go do am. If na wetin you no fit do, you leave am. But the one wey be like sey you con dey compare yourself. You know sey you no go fit do dat thing but you dey sey you wan dey like the person. Na you [2] you say na you be dat. You say e no dey good. So mey we no dey compare ourselves with other people in a way wey be sey, e go dey affect us. E go dey trouble us. Make we dey do healthy, Oyinbo people say na healthy comparism. They do the one wey be sey e go benefit, dey benefit us. We see person now, the person see sey the person dey go school. And you, you get the money to go school. E dey your mind to go. You go sey ha! okay how you take do am wey you take dey go the school. Make the person put you through. The person go tell you because sey you get the money and all, you go follow go the school. Go dey learn. No be sey the person because the person dey go, you just jump, get up sey you wan go and no be sey e dey your mind to go. You no dey understand anything. The school wey you dey go, you dey go use am find trouble, No. You go do the one wey be sey your power carry. You go do the one wey be sey you fit do. No be to dey compare with another person. At the end of the day, you go con dey hurt yourself. Con dey cause problem and cause wahala to yourself. So we need to try to dey do the one wey be sey our power go fit carry us.

Dance na one kind form of exercise wey be sey we fit use take comot stress from our body. E go make our head wey we take dey think dey relax. No be only to eat oh. No be only for chopping of food and maybe drinking of water or to sleep. Dance na one thing wey be sey though plenty people go tell you say ha I no sabi dance oh. My body too strong oh. No!, no be all dos kind one. Just dey move your body one kind one kind, dey go right, dey go left. Just dey shake. You no necessarily need to con dey dance all dos stong strong heavy heavy dance wey you dey see people dey dance for tv, No. Dance na one of the thing wey be sey e dey reduce stress. Sey maybe you don weak well well. You don even tire like e get how your brain dey, e be like sey your brain everything don too full. You wan comot some kind things. To dey dance, e dey reduce stress well well. E dey make person mind dey dey normal. Your mind go con dey calm. Once once e dey good make person just lis ten to some kind music. Just dey shake body. Even if na you leg or your hand you fit dey shake dey follow the music, dey shake am like sey you dey dance dey go. You go see sey, your own mind self, you yourself, your mind go dey. You go know sey ha dis one wey i do, my body don dey free oh. My body don dey light. Some kind person self, if dem dey vex well well, e get as they go just lis ten to music, just dance one kind. You go see sey everything for their body, all their own mind, everything don calm down. So, dance na one important thing wey be sey we need to dey do for our own self because e dey good. E go help us relieve our body. Our body, all of our body e go comot stress and comot wahala from inside our brain and inside our body.

As adult wey we dey to learn something as we don big so e no be like the way e be when children wey dey grow dey learn. The way we take dey learn dey different from the way children wey dey grow take dey learn. And one thing wey be sey we must always know wey we must always get na sey we must get dat mind to wan learn am. Any kind thing wey e be sey we wan learn. Whether na to barb head oh, to sew cloth oh, to cook oh. Anything at all, our mind must dey dere say yes i wan learn dis thing. And another thing be sey You must make sure sey the person wey dey teach us or the person wey we dey look sey ha na im i dey copy from oh. Na im i dey learn from oh. Dat person sabi well well wetin e dey do. You must make sure sey the person sabi wetion e dey do. And also make sure sey bood dem wey you dey use or phone wey you dey use take dey learn na the correct one. No be sey na olden days one. Na the wey be sey yes go teach you wetin you really need to know. No be wetin do pass. Wetin dem no dey use again. And den you go try no hear wetin people dey talk because people most times some people dem go discourage oh. De go talk anyhow. You no go fit do am. Comot body. No start setin you no fit finish, no. Your mind don already dey dere, you go make sure sey you concentrate. No dey lis ten to wetin person talk. You oh con do today, tomorrow you say you no dey do again, next tomorrow you say you wan do, no. Your mind must dey dere. You no go lis ten to the bad belle talk wey people dey talk. And another thing wey dey dere, you go concentrate. You o dey do am well well. You no go say you do today tomorrow you no do. You go dey do am everytime until you don sabi well well dat particular thing wey e be sey you wan learn or you wan do.

Ibadan market na better big market as far sey Nigeria dey concin. Normal normal Ibadan na one big city wey dey for Nigeria. And na so dem take get market wey be sey e no get anything wey you dey find, wey if you go dere, you no go see am. And they get different different market. They get bodija market. Dat bodija market too na one of the most popular market for dat Ibadan market. They get ojooba market. They get gowon market. The market name many well well. Anything whether na foodstuff oh, whether na for cloth oh, whether na for hair o. Anything at all at all wey e be sey person dey find. If you waka enter dat Ibadan market, as far as sey you get money, e no get how, you go must surely see wetin you wan buy. And things cheap for dem. No be sey e dare. Things cheap well well. Normal normal something wey maybe if you go another market, dem fit sell am for you for like sey two thousand naira. If you go dat market, dem go sell am for you for like five hundred naira. Things for dere cheap and na big market. No be sey na market of only one one family dey sell, No. People dey come from different different place for the Nigeria, outside the Ibadan self. Dem dey come dere dey con dey buy. Dem dey even dey come dere dey con they sell. The market big well well. People dey make money everytime. Though some people still dey lose money oh but dem dey make money too from the market.

For all the religion wey dey for africa, e get the one wey be like sey Oyinbo people dey sey na mysterious. E get as e be. religion wey dey for africa normal e many. The common one, the popular wey people know na sey na christian, muslim, traditional religion. Na all dos one people really know. But other other kind religion still dey wey dem dey practice. And the one wey be like sey um people dey really dey fear be sey ha! dis one no normal. E no be ordinary oh. Dis one do dis one, dat one do dat one. Na voodoo, dem dey call am voodoo. And dat religion so na Benin people mostly na im dey practice am. All dis traditional, some kind traditional native religion na from country like Togo, Benin, na im Nigeria take koloby am. Con still take dey practice am. Dis voodoo so na oracle na im dem dey consult. If you wan do something you go consult oracle to know whether and whether you gats continue or you gats withdraw comot. Most persons for Nigeria normal normal, na so dey dey practice dis religion. E get as some kind thing go happen now, dem wan find wetin happen. Who do am? Everybody dey sey no be me no be me. De go just go do dis traditional dis thing to find out the person wey be sey do de something. And e dey work base on person belief. As fas as people believe sey na so e be, na so e be. E dey work for dem.

the power of giving e good say if we get make we de share de give people wey be like say they no get and even people wey be say they get e still good if we still get make we still give them join because e de help we wey de give our english people say na dopamine and endorphin e de help us because our mood go come de lite, we go come de happy if you give them like that e go, go de sweet us for body say yes we don de give person something joy de always de there and the president, people de wey still de give they still de get that joy and that happiness say hah! i don get so so thing wey i de find o na so so person na ehm get me just like that o, no be say, say make i pay am all those kind things so joy de deh and more so, people wey be say de sabi de give well well they no get heart because say thier heart de open na so e de easy for them to de get the money back, to the get the things back even if say no be money we de give o we still give some kind things like cloth, we fit still give food, eh you fit still give phone, imagine say you just de person just carry phone come give you say take, make you de use ah ah that one na something na you yourself your mind go de, you go de happy, de person self go de happy say you self de happy so na so e just be, na the power of giving be that e de get power e de get spirit better spirit of joy and e dey build trust i can give you something or person give me something na that trust go de say ah! this person give me this thing o, i no say e no go fit do me like this e no go fit do me like that base on one or two wey be say just de try give me. so na ehm be the power of giving.

Now how to take help people wey be sey they dey drink, dem dey drink alcohol well well well well steady. Na their normal lifestyle. And when dem drink am so their normal thinking life don change. De go con dey misbehave dey do anyhow. So na how to take help dem na im be all dis talk and e no go dey easy for we wey be sey we dey close to dem wey dem know. because as we dey talk E fit even make dem vex con dey become violent, dey turn am to fight. or they fit no even hear us instead dey go continue to dey drink wetin dem dey drink, dey take wetin dem dey take. So the best thing to do na to go report give all dis people wey sabi to handle all dis kind matter. Like all dis professional doctor dem wey be sey their work na for all dis kind thing. Na to report give dem. Na dos ones because dem don already sabi the work. Na dem go con know how to take talk to dem. They o con handle the situation. Talk better sense enter their head wey be sey dem go hear. And no be sey na just one day talk or five minute talk na everytime. They go get special time wey de go dey come. They try to talk to dem, make dem no do like dis, make dem no do like dis. For all dis alcohol drinking wey dem dey do, e dey affect body negatively. No be sey na better thing e dey do for the body. So na to tell dos people now. Dos people go con help us tell the people wey be sey we know wey dey drink like dat. De o con calm dem down. Con talk to dem wey de o con take lis ten. No be sey na we on our own go just tell dem or we carry everything wey dem dey drink go throw away, no. E no go work like dat. Na professional people wey sabi, na im go talk to dem wey dem o take hear.

Difference dey between joint ten ancy and ten ancy in common na sey, for joint ten ancy na two three, four or even five people na e dey join dey get the property. Two people na for inside say na two people na im get property. The people go share the money equal equal, fifty fifty percent. And the two people so, if one say e wan sell am, e no go just on e own sell am. until the other one agree say oya make dem share am. If na four people, dem go share am equal equal two. Twenty five twenty five twenty five percent among their four. And one person alone no go fit decide say e wan sell am. Everybody must equal. Say yes na dey wan sell am. Den if one person comot con die, wey be sey for the two people, one person con die or for the four people one person con die comot. The money wey dey attached to dat person name. They go carry everything add join the other person wey still dey alive. Na so e be for joint ten ancy but for ten ancy in common dat one be sey one person dey always dey get higher share or higher percent for inside. If na two people meaning sey one fit get like seventy percent of sixty percent. De other one go con dey like thirty or forty. If na sey na like three people, one fit get like fifty percent the other two go first get like twenty five twenty five percent just like dat and if one person for inside dos two or three people for the ten ancy own die, de no dey give the people wey still dey alive e share. Na the person wey be say dat one put as beneficiary. Person wey go inherit e own share. Na im go collect dat one. De no dey add am dey give the other partner for the ownership dis thing. So na im be the difference between the two. The joint ten ancy and the ten ancy in common.

Lack of money na symtom. E get wetin e dey cause for pesin body sey money no dey You dey even dey feel say you no well, sey na malaria or na typhoid. No be all dos ones. Na because of sey the money no dey na im make Some kind pipu self dem go dey see headache. Some e go be like sey cold catch dem. All des ones no be sey na medical sickness na money sickness. Na because sey the money no dey. And dis thing e dey pain because e fit get a particular thing wey e be like sey you wan buy but because the money no dey, you no go con fit buy am. Den e fit be sey maybe you no wan really buy something. You wan even help pesin maybe your children your friend. E get wetin dem need money for you no get and cos you no get e go dey make you dey vex. E no get anybody wey be sey e no get money, e go con dey happy. No e go dey make you dey vex, e go dey make you dey feel somehow Like sey you no dey okay. Like sey you no well. Na so because of sey the money no dey. Na wetin dey cause dis things wey be sey money no dey dey, person dey feel bad. Na because of sey one of the reason so na sey some of us we no dey sabi dey manage. We no dey sabi dey maintain wetin we get. As the money come, we go just use am anyhow yangan yangan yangan. The money don finish. We suppose get plan okay na like dis i go use am, na like dis i go use am. When you plan, you go know sey yes as the money dey come, see wetin we dey use am for. see wetin we dey use am for. If e no dey we know sey okay yes we get we do all the things wey be like sey we plan sey we go do. Dat way, even when the money no dey, we no go too feel am because we don already do must of the things wey be like sey we need the money to take use am do. But some of us, as the money come we go just use am yangan yangan yangan. Just use am anyhow. And as you dey use am like dat, when the money no con dey so pepper eye go dey the body. you go dey vex unnecessarily like say we no well, like sey something dey do us. No be sey anything dey do us, na just sey the money no dey so our body no dey settled because people wey we need give money, we no go fit give dem. Things wey we need buy, we no go fit buy am all because of sey the money no dey. So, we gat dey careful the way we dey take dey spend so dat atleast we go dey get extra to take keep and to take save.

Make we carry body enter grocery store. Dis grocery store na store wey be sey de dey sell foodstuff. Na im Oyinbo people dey call grocery store. And for the store, for dis foodstuff store, na supermarket. No be the way normal modern market wey we dey know dey dey. The difference be sey, all dis things dey dey organize for the store. The place wey dem take dey sell like fresh tomatoes dey different from the place wey dem take dey sell tin tomatoes. All des fresh things like fresh meat, fresh fish, e dey dey separate side. Den the side wey dem take dey sell all des tin food like tin tomatoes, con beef, all dos one wey dey dey inside tin. or peak milk, tin milk, e dey dey different. The side wey dem take dey sell sweet stick sweet oh, the one wey no get stick oh. E dey dey different from the side wey dem take dey sell biscuit or cornflake. So, e depend on wetin you wan buy. Wetin you wan buy you go just go dere. As you waka enter you go begin to dey pick the things. As you dey waka, you dey pick the things dey put. You dey pick the things dey put for the basket wey you hold or the bag wey you hold say you wan use take pack the things. When you don buy dem, you don pick pick pick you know sey ha wetin you don pick don reach you go con carry dem go where dem take dey pay money. They go con look everything wey you buy check the price of everything wey you buy. They con tell you how much. You o con pay the money before you go con carry am, con dey go your house. The grocery store so no dey like normal market wey be sey you go just go everybody get wetin dem dey sell. Dis one na just one particular person na im dey sell the whole things. The whole foodstuff things wey dey inside the store so.

Life dey fine, e fine well well, e dey very beautiful, and na one kind better thing wey God don give us and e dey get wahala, e dey get problem and kata kata dey full am but as e be so, na still joy we go find for inside, and e good make person Sabi sey no matter how di wahala take come, no matter how di wahala take show, sey joy dey come, better days dey ahead, we gats no fear No be only sey when money full person pocket naim e suppose dey happy, no Everytime, every day, every minute, person gats dey happy, person just gats dey smile because small small things like friends, family, good health, food, even cloth fit make life sweet pass sugar, make am dey very fine, make am beautiful well well So na all these ones put together naim we go dey look, dey see sey this life wey we dey live so, na very beautiful thing, na very fine thing Ehen, we no gats dey come dey reason problem, come dey reason wahala E no get how, wahala must surely come, problem must surely come Even if you nor be person wey dey talk, nor dey find trouble, wahala go still locate you one way or the other so na to just find joy, e fit be sey na person face wey you dey look dey give you joy, e fit be sey na food wey you dey eat dey give you joy, anything wey be sey dey make you dey happy, dey make you dey see sey life dey fine, naim we gats just dey look. Make we just always dey happy everytime, dey enjoy wetin we get, we nor need get plenty money, we nor need get plenty things before we go come sey we wan dey happy, no, di small sey we get, make we enjoy am well make we nor too dey vex unnecessarily, nor dey disturb ourselves, for some kind unnecessary unnecessary things, when We gats just open our eye see sey this life wey be sey we don already see our self, na better thing, na beautiful thing, e no easy, if sey na money dem take dey buy the life wey we dey live, plenty people no for dey this world again because people for don kpai throwey go because money to take buy am no go dey, but as e be sey we no dey buy am, the only things wey we dey buy na food, wetin we dey chop, where we dey sleep, cloth wey we dey wear, and some kind things, eheh Even if the money no too dey, make we no too bother, make we no too disturb ourselves, Fi small one wey we get, make wey just gats happy sey yes, we get that small one, so make you use that one take look am sey life on e own, e fine, na beautiful thing, na good thing wey God don give to us, so make we look am like that.

Life dey short na sey anytime anyday person fit just die comot the life. So as we dey live the life whether you be old man or you be young person. Whether you get money or you no get money just dey live the life well. So dat anytime e be sey die meet you, you go just die go. No be sey you o con dey say ha! you never do dis one, you never do dat one, No. If you dey follow person dey talk dey do am with your own mind because you fit just dey waka for road say ah you wan go buy maybe like biscuit wey you wan chop. As you dey waka dey go you fit just fall down. Or you fit even sit down make you take fresh breeze before you know wetin dey happen you don die. Na people wey dey alive go even dey cry because as you don die go you no go even know self say you don even die. Life dey short. Dis one be for say maybe e dey happen to only people wey get money or people wey no get money. Na anybody, e fit happen to anybody at anytime. So everybody gat dey prepared in case the death come, anytime wey e come, you die. You just die go. So na so life dey. E dey very short. No time to take say you wan go do correct wetin the mistake wey be sey you make mistake, no. Once you die go, you don die go. You no fit come back again say you get one thing wey you put for fire. You wan comot am from fire. Na neighbour dem or your family members go help you comot the thing for fire. If sey maybe you dey cook, you die go. You don die go. Life dey short.

The way we dey reason am, the way we dey think am say e go be if we get roommate most times dey different from the way e dey actually dey be if we really dey stay with the roommate. We fit dey think am sey when the roommate dey quarrel no go dey. Everybody go dey align well. We go dey reason together. But when the person go con come, e go con be sey no be wetin we planp. No be wetin we reason dey happen [2]. E fit even say be sey we dey we don think am sey ha when dis roommate come, no be small quarrel dey oh. We go quarrel well well. We go fight oh. Whe the person go con come, e go shock us sey, everywhere go dey calm. Quarrel no go dey, wahala no go dey. So na im be the different between sey you dey reason am. You dey expect am sey han, how e go be if i get roommate?and When the person dey actually dey stay with you. But to avoid unnecessary wahala na to just understand the way the roommate dey. The person dey. Shey na person wey like to dey dey e own? Shey na person wey like to dey collabo or dey do things? Just know some kind things about the person. You yourself wey wan stay with the person you go try adjust too so dat issues no go dey. So dat wahala no go dey. You go just try dey peaceful with am. Huna go just dey stay for as many months or many years wey huna wan take dey. Huna o dey calm try to understand eachother so dat wahala problem no go too dey. Everybody go dey happy with eachother.

way we de tek dey move for niger for dat is de travel na either by road dat is motor, keke, bus, or by water boat, like boat canoe, ship or by air dat is you go dey fly for up you go dey inside aeroplane or jet or helicopter na tins wey de dey use dey fly for up or by rail rail way nain be train na train de dey use so e depend on di won wey pesin won use and where e dey go because dat train so no be everywhere for niger nain di train dey go. like son kind place like lokoja, kaduna, nain di train dey go so pesin fit enter dem dey travel dey go dat side if you no won use train you fit still use water you go enter inside boat, or canoe or ship and na for place wey be sey den get water oh no be place we de no get oh like all dis boma dis side borutu wey get water all dis ijaw pipu side nain de dey use water dey go or some side for akwa ibom wey near cameroon de still dey us water dey go all those side den di normal won we common we popular na road we de dey use normal bus, motor, taxi, keke, bicycle, even leg de move from won place to anoda na all dis won be di way wey be sey persin tek dey move for nigeria

People wey be sey na dem be family members, our close family members, na im dem dey talk sey members of the immediate family. And all dis people na the papa the mama and the children. Dat is the brothers and the sisters dem for the family. Na dem be the close or immediate family members wey person fit get. The papa wey be sey na im be the oga patapata for the whole house, the mama wey dey support the papa, normal normal we know na the papa responsibility to dey provide anything wey be sey the children or the mama e want. Den the mama na to dey support the papa dey cook, dey wash cloth, dey make sure sey everybody dey well the way they suppose dey. Den the children which is the brothers and sisters wey dey the house all dos ones na to dey obedient dey do wetin papa and mama talk. Dey go school, dey wash plate, dey take care of the house. Na the siblings dem, the children dem. E fit be sey na only girls oh, e fit be sey na only boys, e fit still be self sey na just maybe only one girl or only one boy dey con be three. Papa, mama and den the pikin or if na the one wey be sey they reach like sey six children or pikin dem wey they get. um So but immediate family members na dos close family members wey be sey na we we dey. No be sey na ex ten ded people, no. Aunty and uncle no join dem. No follow for dis one. Na just papa, mama and the pikin dem, the children dem wey dey the house.

The things wey i dey do every night before i go sleep normal normal by right everybody suppose get wetin e be sey dem dey like do every night time before dem dey go sleep. And one of dis things be sey you fit do exercise. Person fit decide sey before e sleep, e go just stretch e body small one kind one kind. Stretch e hand, e leg or do body massage na in form of exercise so. den another thing be sey you fit decide sey ha before you sleep, every night you go dey drink maybe like two cup or one cup of water every night before you sleep. The things dem wey you go dey do no be sey na hard hard things oh. Na just some kind light light things wey no go make your body too weak. Den you fit decide sey before you sleep if you be person wey sabi read, you go read all des novels, story books. You no need to finish am dat particular day or dat particular time. You fit finish am anytime or every night you go just dey read am dey read am till the book go finish. Den for people wey no dey use light sleep, they go make sure sey they off light before they sleep. People wey be sey they no fit sleep without light, they fit decide to get dis kind blue or red colour light. They go just on am mey e for the room for still dey bright small. Den they start to sleep. And normal everybody know sey before him dey sleep e go must surely range the bed but the place wey e go lie down, you go arrange am well maybe sey sand no dey. So all des things na things wey be sey person go just dey do every every evening before e dey go sleep.

How my evening de be normally as i come back like this for evening na to find one cool place take cool down then relax de body i go just find small thing put for mouth first maybe all this small small snacks like biscuit or puff puff, i go just take am rest take hold belle small first then after that time, i go came carry phone come begin de press ma see wetin and wetin de sup for the internet, wetin de happen maybe if new gist don de wey de sup for like twitter i go just go then if i no too tire well well i go come try do one or two designing for, like the things wey i like to de do now hmhm, then after i don finish i go find way to take cook food wey be say i fit chop, that is if food no de then i go come find way wey i go take pour water for body beacause by that time day don de dark wey person for sleep. i just find way pour water for body come de relax de prepare to take start to de sleep then, before i de sleep so, i go still pray o normal then i go just lie down de think about everything we just happen, the good things wey don happen during the day time just de laugh, i fit one or two person to know how far, how their own day go, hope say everything for their side go well. so before i de do all this thing de finish evening don already reach well I come just lie down then i fit sleep wake up the next day make we continue de way e de.

Nigerian Labour Congress wey be NLC, di workers dem dey don say make everybody go strike, make dem no work again because di money wey be say Federal Government dey pay, e too small. And dem don already promise dem say dey go pay seventy thousand naira (na e be di smallest amount wey be say dey go pay), but now dem no wan come pay am. So di people na, don decide say make people no go work again until dem don gree, dem don ready to say dem go pay di seventy thousand naira minimum salary wey dey promise to pay dem. So na it be di latest as at dat December time for twenty-twenty-four wey be last year; wey di Nigerian Labour Congress people, all of dem don agree say na wetin dem go do give Federal Government. So dem no gò gó work; all dis government school teachers dem, dem no go go work again. Everybody wey dey work under government wey dey receive salary for government people their hand, Federal Government people hand, dem no go go work again until dem don agree say dat seventy thousand naira wey be di small salary wey dem go pay for no be di people wey don reach, maybe like level 12, all those big big level wey don increase, increase their money o; those small small ones wey just de start. Until dem agree to pay dat seventy thousand naira, dem no go go work. Na im be di news wey dey ground.

For night, dey dey get some kain food wey be say dem dey sell for street for Naija. Everywhere, for every place for Naija, dey get food wey be say dey dey sell and one most popular food wey be say e no get how, dey must surely sell am for almost all di area na e be suya; and na mostly Hausa men, na e dey roast di suya. Dat suya sometimes na meat o, normal cow meat wey dey go kon dey roast. E dey get one particular kain of pepper wey dey dey use with one groundnut oil and water wey dey dey chook inside bottle o, kon burst di bottle mouth small o, kon use am. Di tin dey sweet well well. Na majorly for night na e you go see am take buy. Another street food wey be say you fit still see for night for Naija na im be Akara. Dey like fry Akara too or moimoi. Some people dey like buy moimoi so dey dey sell am. Then, some kain place like say like Delta now, e get some kain people wey be say for night, dey dey make better correct banga soup dey sell for night, for street. So all these ones na food wey be say for night time for Naija, as you enter area like dis, you go just locate di nearest joint, then you buy am, you go start to dey chop am, if say na only you or you and your guys dem. Na im be night food. Food wey be say dey dey sell for street for Naija. And di food dey dey sweet eh, and base on say everywhere dark like no be like say you dey your house. You go just buy am from there stand you need to just stand for road der sef begin dey chop am. Joy—di tin dey enter brain!

our official wedding ceremony This one na say the party wey be say, man and woman go do when them wan marry, wey go take gather people, family and friends mek dem come follow dem celebrate and dis wedding ceremony most times, most times, na for inside church they take dey do am they go call pastor wey go come pray for the man and woman wey wan wed den they go come ask the man separate say whether eh ready to marry the woman for life e go con talk im mind. They go come still ask the woman, whether she ready to marry the man for life too that one too go come follow talk ehm mind. den if their two agree for there they go come join dem, some places na ring dem dey use join dem some na bible na ehm dey dey use join dem dia family and friends go dey there wen they go do the whole ceremony thing Everybody go con happy, they go play music, dey go dance, dey go cook food, people go chop they go snap picture for memory to take remember the day wetin happen. The most times wey wedding woman dey wear white gown while the man the wear black suit, sometimes eh fit wear white suit too some kind times some people sef no dey like use white gown, they go use different kind of color

Places of worship many well well e get different places people fit dey con dey worship dia gods or God wey be say dem get to worship Normal normal, worship mean say we dey respect or dey throwaway salute dey give the over patapata of everything of our life And for Nigeria here, we know say we get three way wey wey dey take dey worship, traditional way the church way and the Muslim way. Na The Muslim way, na say people go go mosque the place wey dey dey go to the worship na mosque, they go go mosque go worship Allah. den if na church which is Christian, na church na im people go go, go worship, dem go go church go worship God Na for the church so dey go sing praise, they go sing worship, they go pray give God For mosque, na mostly men dey enter inside, they go sit-down for ground dey pray dey give Allah den another one na the traditional place to take worship wey dey dey call shrine, that one na gods dem dey worship they go use all these cowries, ogogoro, all dis thing, they call am some kind name or incantation with white powder and native pot, all dos things na im dem dey take use do worship to the gods But for mosque na Quran dem dey use with dia neck bead dem while for church na bible

Power of fitness dis one mean sey wetin person dey gain if e dey do all dis exercse if e dey jog wetin e dey gain wetin e dey for im bodi well na many many tings na im e be say if person dey do all these exercise e dey gain for im bodi first of all e go make your bodi dey in order na your bodi go dey well e get as you go dey feel some kine yeye yeye pain or some kine yeye tiredness if you dey do exercise every time every day you go see am sey you body go con dey balance, your body go con dey align den e dey make your mind, e dey make person mind dey stable you go just dey your mental health go just dey normal like e no go too dey stress, e no go too fill with jagajaga and anoda ting be sey, e dey mek person dey sleep well so e get some kine people wey be sey dem dey find very hard to sleep if dey jus lie down dem sleep reach thirty minutes dem don wake up na so dem go dey find sleep dey find sleep dem no go see if dem dey do all these fitness you go see am sey with time e go dey easily dey sleep well and you go sleep tey no be sleep wey sey person go dey make noise afta ten minutes you don wake up no you go sleep tey and all dis exercise wey person dey do e dey mek di mind e go think well wen you wan even wan talk, why bikos your bones di ting dey build all your bodi system e dey even dey make your immune system dat is di one wey dey fight against all dis disease dey dey always active

public sector and priate sector Public sector na the things and places wey be say na government na em get am na government dey run am and all this things na sey dem do am no be because of dia self but dem dey do am make em for benefit other people and make em for benefit the country example of public sector na like police department, fire department national library all this ones na example of public sector or public this thing wey be like sey na government na em get am government school and dey dey do am so that things the services wey dey dey give people dey very low for instance for government school na children dem no dey pay school fees na just book and biro na em you go buy Police individual no dey come pay police make dem guide them na government dey pay dem dem go dey for road dey check, dey monitor people for our own safety but for private sector, private sector na sey na one man na em get am na individual na em get am this one dem dey do am make dem for make gain dey do am make dem for make gain though dem dey do am to make em for benefit people but the main main thing na make dem for make gain example na like dangote um business wey em get na im be the oga kpatakpata for this thing em dey do am make em for make gain for em self ,for im family and the same time dem dey do am make im for favor we wey still dey use all those em product for Nigeria so Government own which is public sector dem dey cheaper than the private one imagine now for private school you go dey hear some kind children school fees wey be sey dem dey KG dem dey pay one point something million naira both for uniform o both for books but for government school e no get how e wan take come reach that kind amount if e high well well dem sey oya buy form buy some kind small small things like duster ,shalk e go dey like around that kind three thousand or five thousand naira na em dem go spend on like sey na private sector

why e be sey all dis television radio all dis mass communication ting why dem dey important na wetin be the reason why e be say we get dem na first first to take use am take pass information give people or give everybody, imagine say now dem say world don end you no fit dey Waka dey go everybody house dey go dey announce am one by one e no dey possible because everybody no dey the same place for the world some people dey America some people dey ghana just like that but e go dey easy if you just announce am for tv mek satellite dem pick am dem begin channel am to all tv station o weda na for zee world dem go do am as advert weda na for nickelodeon dem go do am as advert everybody like that if dem do am like that go come hear and if easy for to ,to dey educated wey dem dey aware of wetin dey go on wetin dey happen .imagine say burn now for Lagos people go quick hear about the fire people wey dey like Delta wey no just dey Lagos dem go fit hear because of say the news go spread for tv or for radio so e dey make people dey know wetin dey sup and e dey even still dey keep people safe too from danger because we fit announce say so so thing dey happen ooo with the help of radio television pipu go con just adjust dem go know their movement

How you take know if your oga na person wey be like say dey give stress, say na wahala person dat mean say na toxic oga or toxic boss. How you take know be say him on im own no go just dey settle ‘im body go dey bite am one-kine-one kine anything wey you do e wan know e go dey like question anything wey you do. “um, you do this one like this” or “you do am like this, how you take do am?” All those kind thing e go dey like question you anoda way wey you go still take know say your oga, ‘im no get that trust or anything wey you go dey do e go feel say you go do wetin go scatter the business or wetin go scatter the Company and, e no go like take responsibility for wetin e suppose dey responsible for maybe some kind thing happen na him suppose chest am e go dey want push am dey put for anoder person body or for your body make you for use head take carry am And ten, e go dey support a particular person wey e be like say e like well-well pass you wey dey do the main work. e go dey favour that one Anything wey that one do even if e no good, e go just say e dey okay den you wey be sey yi your own better pass e own e go dey wan do to make you feel bad even though wetin you dey do dey correct na all dis things now you use take know sey your oga na toxic pesin na pesin wey dey do anyhow wey get shishi for head.

the things wey be say person fit do to tek dey better than the way e dey yesterday or to tek improve for him own self the things dem many well-well but I go just dey talk dem small-small dey come One of the things na gratitude You gats dey appreciative for the life wey you dey live. Shey you sleep, wake up? You gats happy say um you sleep wake because if you sleep you no wake up e don end for you be that oh, so you gats dey appreciative And anoda ting wey dey dia be say you gats dey focused and you must get plan for wetin you wan do No be say you just wake up for morning, you come dey lie down again dey sleep or just you dey you no wan do anything. You gats know wetin you want. Either you dey go school. Either you dey learn work Or you just dey do one or two things wey go make your life and the people wey dey around you beta anoda thing wey dey there be say, you go dey ready to learn You go must make sure say you dey ready to learn Anything wey you wan do get am for mind say you go learn am. Even if your hand don be like say you don sabi am Just get am for mind say you go learn am anoda thing too na say you go tek am serious. You go dey consis ten t dey do am Even if you fail you go continue because e no get how you wan tek know am at once e no get house wey be say dem build in one day. Even if the people dem get money reach im neck. dem no fit build am reach in one day Why because everything get stages. If you dey the foundation you go wait. When you pour cement you go wait make e dry. Before you dey do all those ones twenty four hours don finish. So you gats dey consis ten t dey do am every every time so all this things dey still plenty but I go just stop for here na things wey be say you go do go tek mek yourself better

Sleeping dey very very important to human being bodi, both big and small E dey like medicine wey be say we dey take for bodi when we no well This sleep na say anytime wey be say we lie down e dey help dey build our body e dey help us to dey relax. E dey help us to dey reset the brain the way we don take tire na the process wey the brain, the bodi go take do im own relaxation Na him be the time wey be say we dey sleep and time dey wey everybodi suppose to dey sleep For children them supposed to dey sleep dey reach like say, twelve hours. To ten ten to twelve hours or thirteen hours every day Adult at least, maybe say una dey sleep for afternoon but for night you suppose to dey sleep dey reach like say e too small like seven hours every night So that our brain, our bodi go fit relax We go fit gather our bodi back. Like children na the time wey e be say them tek dey grow Na the time wey them tek dey sleep. Especially children wey dey sleep for afternoon, if you check them well well you go dey see say them dey grow well well. Because na that period na im be say their bodi dey stretch dey Dey drag all their muscles dey massage dia self to growth So sleep dey very, very important. The way we take dey take medicine when we no well say we dey feel headache we come take paracetamol na so sleep just be for human being bodi and na im make after person don work work work e gats sleep. Because bodi no be firewood.

Social skills wey e be say everybody suppose to sabi or suppose to get dem many well-well. Now I go begin talk dem one by one And the one wey I go start with na lis ten ing dat is to dey hear wetin person dey talk. To get lis ten ing ear So for you to get dat lis ten ing ear e mean sey as the person dey talk you dey try, you no just dey lis ten because Sey e dey talk rubbish make e no feel bad, no. You dey lis ten because you go get one or two Things from the talk wey be say e dey talk from the idea so that when time reach you sef, you go get something to contribute Now anoda thing be say, you must dey responsible, some kind things go happen you gats dey ready to accept say okay I agree say na my fault. No be say you go dey push the blame dey give anoda person den, anoda social skill na say, you must sabi compliment person Wen person go do something you go tell am um, you try oh. Do. Well done No be say you go dey do bad belle on top because of sey no be you do am. The social skill, them many well-well Dey pass fourteen Them reach like twenty or even come pass twenty sef den, you must dey ask questions for when you no take understand. No just feel say you know am. Ask questions so that dey go fit explain make you fit understand am well. And that way you go fit still bring in idea Anoda one na say, you must sabi how to settle quarrel, settle fight You see two people, or more than two people dey quarrel, dem dey fight. Or like customer and worker, or customer and customer, worker worker. You, you no go join dey put fire for de problem. Instead, you must get that spirit to tek dey separate dem so, all dis ones na some kind social skill wey be say person gats get.

The stage to tek waka e no too many And for small children the first one, first first, first stage, na to first start to dey crawl With im two knee for ground and im two hand dis one body go dirty well well, especially if say de place wey dey use dirty na to first crawl wen you don crawl you go come dey try to dey get up. No be say you don dey get up oh. You go just dey try you go try dey raise one of ‘im knee up make wey e be sey na only one na ‘im dey use take dey support ‘imself. den afta den, ‘im go come dey hold table around dey waka. Im go dey hold table dey waka dey hold chair. Anything wey ‘im see, e go dey try hol'am Mek e for fit pass. Mek e for fit move. den im go come dey use all dis small small motor wey person fit dey move around Come dey use am dey learn how to waka small small den he go come dey learn how to stand till e no hold anything. Dey stand till e no hold anything. den come dey learn how to carry ‘im leg small small as e stand til e no need anything You go put something for im front mek e come meet you for where you stand Afta which e go come start to dey waka Im leg by that time go don strong for ground make e fit dey waka E go start to dey run. Go waka fast fast. Dey go for message for people

student for class room student na people wey be say they de learn book they de learn something de come de for inside classroom meaning say they de the place wey be say they take de learn the book or the learn the thing wey be say they de learn and student for class room so mean say them go get book and biro or book and pen so wey they de use take de write all the things wey teacher de teach them they de write everything and they de hear wetin the teacher de talk with their ear. And if e be say they no understand wetin the teacher talk they go go ask am question base on everything wey they don teach them they go go ask am question so that they fit know some kind things where you dot chalk wey them no understand then if na the time wey be say teacher no dey their class they go fit dey ask theirself question, they go de play some kind play to keep theirself company, to keep theirself busy then if na big person wey be say no wan too play e go carry a book wey e get or a textbook e go begin read he go read the things wey be say they don already teach am before for class the things wey the teacher don already talk for the class na ehm the student wey de for inside classroom.

house work na work wey be say person de do from inside house when you wake up if you wake up the first thing wey you fit do na say you go arrange the place where you use take sleep you go carry broom sweep am arrange the bed then arrange the room then you go come enter inside the real house come begin the sweep, de still de arrange if na dirty cloth they go carry them then go wash them if na dirty plate na ehm, de they go carry them go still wash them if na house wey be say you need to mop, you go go start to de mop e de go with clean so, if una get bet wey be like say; cat, dog or those kind small small animal them you go still take care of them if na animal wey be say una de baf everytime go come baf them then carry cloth, put am for water use am take clean the top of cupboard them wey de for inside the house make sure say everywhere de clean na ehm be, house work wey person get to do clean body window clean the cupboard make sure everywhere de clean, dirty cloth you go wash am dry am for outside arrange the house, make sure everywhere de set, and everywhere de neat and clean and de shine na ehm be household shore this one de easy to do well well, if say person de house you no de comot de go anywhere, you go take time take do all your polish maintain things.

Teacher wey de for classroom na say the teacher de ehm class room to teach his children them wey deh de wey wan learn that is his students and the teacher work e no be say, na one kind big work or na one kind hard work na to just normal you go write your lesson note them wey e wan use de teach his children come begin write for the board for there, so that they go fit copy am for their note if na like big big student them wey de don big they sabi spell, you fit no copy for board you fit use mouth de call the word de call the word then you should now grade them for the spelling for their book de write when you don do the note finish for them then you go come begin explain wetin you de write since or wetin you don already write or use your mouth come begin the explain so that the children there de go fit understand well wetin you de talk when they explain finish you question. Allow them make them ask question because no be evrybody go understand at once and some fit don get question then one or two question wey them go need ask so you wey be the teacher go lis ten to their question go come de begin answer them so that they go fit understand am well eh eh, e fit be say na Math you de teach, English, CRS, Business Study, PHE, subject de plenty so depending on the one wey be say the teacher de teach we now remind them, write about ten book or explain give the children make they for understand

the importance of mind set in policing why e be say e good to get better mind before you de go de join all dis police officer work if you no get better mind to before you join am e go hard well well for you to cope with people becuse the work no be say you de do am for your own self or your family but you de do am for everybody for the sake of everybody, both people wey you know or people wey you no sabi so, you got get better mind set your mind gats de well before you de enter and why e good be say if you carry better mind de dere no be say they force you say you go do am you go do the work well if say person call you for like night or maybe call you when you de shop or something say emergency de o make you co,e help am maybe thief de worry am or something because of the kind mind wey be say you carry take do the work you go quick quick rush make you for help that person na ehm be one importance and normal, anything wey person do with mind wey be say e, e like, e de happy de do you go surely do am well e no get how even if e go de hard, even if e go de stressful you go surely, surely do am well so na ehm make e still good make you use better mind take do the policing work and you no go just de carry de use gun de shoot people anyhow somekind people wey de shoot de kill people na still pepper eye de catch them na ehm make but we wey carry better mind go do am before you de do some kind decision wey be say you wan put person for cell, handcuff person or do one kind thing you sef go don reason am see say okay e fit be say no be like dis the thing be, e fit be say no be like that human sympathy go de deh so na ehm be the importance of say you carry better mind do police work.

why e good say we de pay tax tax na money wey be say we as individual we dey pay de give government them and e de very good say we de pay am because na from there na im de government de take de get money wey they take the run somekind things wey they de do for the state let say they wan do road now na money wey be say the people dere contribute through tax na ehm they will use take do that road and some kind government workers too for them to still pay them na through that their tax, through the track wey we de pay na ehm they will fit still take use take pay the tax so na ehm make e de good make we de pay tax and dis tax so ma say i dey work for government now they de pay me salary as they de pay me salary so, normal they go de commot small small thing for inside and na so they go take commot for everybody own too then even our normal this our data them, recharge card weh we de load de still de collect small small money no be many money e fit be say like maybe one one naira o but they collect am from everybody hand atleast e go reach better amount wey be say de fit take use take use do something na ehm make e de good because the government them too dey self they need money e no still easy so na from all dis our tax wey we de pay na ehm them go still see money take do one or two things give way back for the country

why e be say sport de good why e de important de main reason why be say sport de good na say number one e de help de relax person boby, you wey de do de sport activity because na form of exercise too whether na football whether na basketball any kind sport wey be say you de do e de help de relax your muscle de strengthen your body den e still de give joy like for entertainment, people wey de go watsh am e de get dis kind happiness wey they de get when they de watch am especially the one wey they go go watch am life or the place wey de take de present am dis kind happiness de deh then e de good for team work too because sport no be one thing wey be say only one person de do na plenty people so, no how no how, you no go fit quarrel with everyboby then come enjoy the game you and your team people they go need be the same page una go de relate well so sport de still de good for team work, una go gather there together de do the same thing to get the same winning spirit and e still de good for academic, e de make people brain de de sound you know that saying wey they de talk say all work and no play make jack a dull boy even as you de work, you gats relax your brain small so sport na your way to take calm de brain go make you still sabi book so e de important well well e de important well well e still de even de give people money too for some people they de pay them for the sport them wey they de do they de pay them so all dis ones na importance of sport